Ababalisi ababili baxoxisana labantwana. Lombalisi owesifazane lowesilisa. Abantwana besikolo laba bahlangene abafana lamankazana njalo ngabantwana abasezingeni laphansi elokufunda.

Abantwana abancane bahlezi phansi bahlezi phezu kwamacansi bahlangene abantwana abangabafana lamankazana okungabe kuveza ukuthi basesikolo kumbe endaweni yokufundela.

Abantwana abasesikolweni bonke bagqoke amayembe amhlophe, bahlangene amankazana labafana, phambi kwabo kume umbalisi owesilisa ogqoke iyembe emhlophe, ngaphansi egqoke okumnyama, abantwana laba kukhanya basendlini yokufundela.

Abafana lamankazana abame emzileni bagqoke amahembe, iziketi, amabhurugwe, kanye lamajesi. Abanye abagqokanga, bakhanya besesikolo.

Imota emhlophe esemgwaqweni ekhanya ukuthi yimota ethwala abantwana besikolo. Eceleni kwale imota kulezihlahla kanye lendlu njalo ependwe ngokumhlophe.

Isakhiwo sikamama uMaria simhlophe, emaceleni sigojolo zelwe zinsimbi ezilombala oyisibhakabhaka. Umfanekiso lo okamama uMaria kumbe isakhiwo lesi sijwayele ukutholakala ezikolweni ze Roman Catholic kumbe ezinsontweni ezeRoma.

Abantu bahlezi basemhlanganweni, abangomama labangobaba. Ngemva kwabo kulamabhakani amhlophe alotshwe ngembala etshiyetshiyeneyo. Eceleni kuleflegi yeRwanda. Lapha kulabantu abamnyama labamhlophe.

Ithekhinoloji yesimanjemanje, umduli omhlophe ongabe usetshenziswa ukukhipha imfanekiso, amanothi lemidlalo nje etshiyetshiyeneyo eyabe ikhitshwa kuprojekitha. Lokhu kusetshenziswa ngezikhathini ezinengi ukufundisa abantwana.